paɣ' ba ni da ba nyɛla bam kuli nɛŋ suhipiɛli ka chɛni bɛ palizuɣ' ka kuli gbabi tuuta nim be nuuni wuɣ' zuŋ saa ka yino nyɛ ŋɔ yɛ liga sabinli ka ʒiɛ nyɛ din boi gili di puuni

Tingban puuni ka matuuka yiɣrisi diba ayi nye din ʒɛya ka paɣa ni doo nye ban zeya ka paɣa maa mali loori n tiri doo maa ka chan zaŋ bia n kpabi o tooni ka nyaɣi baaji o nyaan ŋa.

duri yili din nyɛ din mɛntabi taba di nyɛla zaɣ piɛli nyɛli ka salo ʒɛ di gbani be nyɛla gbapiɛlla n ti tabili gba sabila paɣ' yino chɛ nyɛ ŋɔ yɛ liga sabilinli la pɛli zibiligu ka zaŋ o nuhi gbabi o jinjam

alaanƒɛ bumima shɛɛ nyɛla niriba ni bɛ luɣ' shɛli polo ka yino nyɛla ŋɔ ʒɛya ka yino chɛni nyɛ ŋɔ kuri o tuuni ka zaŋ nu suritɛ din nyɛ zaɣ piɛli n su o nuhi

Duu puuni ka salo kuli nyɛ ban ʒia ka yino maa chen zaŋ kurupotu n zali o tooni n ti pahi kopu nima ka di nyɛla zaɣa piɛla titabili jiŋlaa ka o chen nyɛ ŋun gbibi bini o nuuni ka ye liiga piɛlli ka pa sari piɛlli ka piri namda piɛlli.

Paɣasara nyɛla bin di nachiinsi viɛnyɛla ka doo nyɛ ŋun ʒɛ o nyaanga ka gbubi yɛduɣurigu din nyɛ zaɣ sabinli ka di zuɣusaa maa nyɛ zaɣ nuɣso ka paɣa ŋo nyɛ ŋun wuhi o nuu zuɣusaa ka zaŋ bini n gobi ka namba piɛla nyɛ din sabi dizuɣu

Kohamma ni damma shee ka paɣaba ni dabba nyɛ ban biɛni ka doo nyɛ ŋun chɛŋ pili zipili piɛlli ka yɛ liiga piɛlli ka ga agogo o nuuni ka gbubi foon din nyɛ zaɣ dozim o nuuni

Kɔhimma ni damma shɛɛ ka ku tɛɛ gili ka shɛba nyɛ bani ziya bi zaaha kuli zimi n bala ka shɛba nyɛ bani kɔhiri ayili leemu kodu kabɛgi nti pahi karɔti ka di nyɛla dini galisi pam mbɛ di bini yahari puuni taha puuni.

gbanisabila tiŋ gbani puuni nyɛla zibipiɛlli ka chɛni shɛbi ʒɛ lori zuɣ' ka shɛbi mi yiɣisi tamiya to daa ka chɛni nyɛla anƒɔni chɛ pa si zuɣ ka bɛni ʒɛ lori shɛli zuɣ maa nyɛ anƒɔni ni tabi shɛli

loranima ku nyɛla bɛ ni ku paaki paaki shɛŋa n-tam taba zuɣu ka din be gbunni ŋɔ nyɛla zaɣ'ʒee ka zaɣ'piɛlli gabi di puuni zuɣusaa dini ŋɔ nyɛla zaɣ'dozim ka namba shɛŋa din che n-nyɛ zaɣ'ʒiɛhi sabi pa di zuɣu

Salo nyɛla ban kuli piɛ n ʒi kuɣusi zuɣu ka sheba nyɛ ban ʒɛ zuɣusaa ka sheba mee chen nyɛ ban ʒi bɛ tooni ha ka paɣa chen nyɛ ŋun ʒɛya ka ye liiga piɛlli ka teebuli nyɛ din ʒɛ o tooni bɛ tingbani maa puuni nyɛla din viɛli pam.

Gbampiɛla nyɛla ban teei doli soli chana so'shɛli bɛ ni doli maa mɔri nyɛla din be nimaani ka bɛ pam nyɛ ban nyaɣi baajinima ka shɛba mi gba vuri baajinima maa tiŋa ka bia che n-nyɛ ŋun doli bɛ nyaaŋa.

Loori zuɣu salo ban ka kalinli nyɛla ban tamya ka niŋ supiɛlli shab nyɛla ban wuhi bi nuhi zuɣusaa ka shab mii gbubi tuuta shɛŋa ka di nyɛla zaɣ' ʒiɛ ka zaɣ' sabinli booi di zunsuuni

Duu din dihi nachiinsi nyɛla din puuni viɛla ka di dikpuna maa nyɛ zaɣ piɛla ka yaɣa shɛli polo nyɛ zaɣ vakaɣali ka teebuli din nyɛ zaɣ vakaɣali chɛŋ nyɛ din ʒɛ di puuni

Paɣa kpamba ata ban nyɛ gbansabila nyɛla ban ʒia ka ŋmana ti tabili ankora nima kuli kongili ba ka yino chen nyɛ ŋun zaŋ o nuhi ayi n tabi o zuɣu ka yino maa yuuni o ka gbibi buku sheli din nyɛ zaɣa nuɣuso o nuuni.

Tabibi binyɛhiri nyɛla din pa teebuli shɛli din nyɛ zaɣ' piɛlli zuɣu ka di che n-nyɛla paɣa n-ɡbubi li o nuhi ayi ka di nyɛla foon m-be o nuhi ayi ŋɔ puuni ka labutɔpu ɡba che n-nyɛ din pa teebuli ŋɔ zuɣu

Gbampiɛla tingbanni salo kuli nyɛla ban teeli palli bihi titabili ninkura ni Paɣasara nyɛla ban kuli teegili palli palli ŋɔ puuni nyɛla fin viɛla zaɣa sabinli biɛni ka zaɣa piɛla biɛni ka tihi biɛni ka duri din mɛntam taba gba be nimaani.

kuli puuni ka bihi nyɛ ban ʒɛ kom maa puuni ka shɛbi ʒɛ di nagbani gbɛriŋ shɛbi nyɛla ban ʒɛ kuɣ' zuɣ ka shɛbi kuriya kayino nyɛ ŋɔ ʒɛ kuɣ' zuɣ kom maa puuni ka yino gba nyɛ ŋɔ ʒɛya ka gbanibili din nyɛ zaɣ' vakahili ʒɛ o tuuni